Yeroo ayyaan irreechaa akkasumas ayyaana kamiiyyuu jaalalleewwan lamaan sirna gadaa keessatti wal hammatanii adeemuuf akkasumas jaalala isaanii walii ibsuuf mirga qabu. Sirni kunis hariiroo namootaa ni jajjabeessa. Karaan ittiin hiriyaa jaalalaa barbaaddatan sirna kana keessa jiraa?

Bakki kun, boolla balfa gosa garaa garaa itti gatamuu dha. Boolli kun, balfa hedduun kan guutamee jiru yoo ta'u, konkolaataan tokko balfa osoo gara boollaatti gataa jiruu mul'ata. Faayidaan balfa boolla keessatti dhabamsiisuu maal faa dha?

Allaattiin bifaan gara daakkiyyeetti dhiyaatuu fi naannoo bishaanii jiraatu afaan dheeraa ittiin ilbiisota salphaatti adamsee nyaatu akkasumas miila dheeraa fi baalleen isaa bareedaa kan ta'edha. Simbiricha baalleen isaa akkam akka bareedu osoo agartee!

Alaabaan Itoophiyaa kan ammaa kun bifaa fi boca isaa osoo hin argatiin wal'aansoo guddaa keessa darbe jedhamee seenaa keessatti ka'a. Halluu isaa tarreessuun maal akka bu'u tokko tokkoon himuu ni dandeessaa?

Warshaa oomisha nyaataa fi daabboo adda addaa keessatti namoonni daabboo sana saamsan hedduun achi keessa kan hojjatanii fi nyaachaa hojjachuu kan danda'anidha. Dabalataan waliin taphatu. Warshaan Kun hojii humnaati jettee yaaddaa?

Fakkii maanguddoo uffata aadaa adii uffatanii mataa isaaniittis uffata aadaa maratanii jiraniidha. Jaarsi kun harka isaaniitti ulee fi alaabaa biyya keenyaa baatu. Akkasumallee naannoo jaarsa nama guddaa kanaa namoonni baay'een uffata aadaa uffatanii deemaa jiru.

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa namoonni baay'een waa baatanii deemaa jiraniidha. Akkasumas manneen gamoo fakkaatan muraasni argamaa jiru. Gaarri duuba manneen kanaatti argamu kun mana kana irraa dheerina taakkuu hammamii ta'a?

Isaan kun shubbistoota dhiiraa uffata aadaa uffatanii jiraniidha. Dargaggoonni shubbistoonni kunneen dirree magariisa irratti haala wal fakkaataatiin shubbisaa jiru. Hundi isaanii jilba isaanii dabsanii, harka isaanii fiixee qomee isaanii qabatanii shubbisaa jiru.

Kun kophee miila lamaanuu wal cina kaa'amee jiruudha. Kopheen kun halluu magariisa ifaa kan qabuudha. Hidhaafi keessa isaa immoo bifa diimaa qaba. Duuba isaatiin abaaboo magariisa qodaa keessatti kunuunfamaa jirutu jira.

Fakkii aartistii beekamaa saba Oromooti. Aartistiin kun fuullee ijaa godhatee mana bareedaa keessa dhaabbachaa jira. Aartistoonni Oromoo qaalii sabaa waan ta'aaniif yeroo isaan akka irraa bareedee dhaabbatan arguun baay'ee nama gammachiisa.

Simbirroo baay'ee bareeddu bifti ishee baay'ee kan namatti tolu, lafaa magarsiisa bareeda irra yeroo isheen teessuu kan nuti arginudha. Simbirroon kun yeroo baay'ee namarra fagaatte naannoo bishaanii fi muka irra kan jiraattuu fi nyaata ishee illee ilbiisoita kan fayyadamtudha.

Daandii konkoolaata baay'ee miidhaguu fi cina isaatiin daandiin caccaba ta'e kan muldhatudha. Faayidaan daandii yeroo baay'ee konkoolaattonni bakka tokko, gara bakka biratti daandii irra adeemanidha. Akkasumallee daandiin kun bakka lamatti addaan ba'ee kan jiru argina.

Yaadannoon barnootaafi jireenya guyyaa guyyaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Waantota oolmaa guyyaa keenyaa ta'an; akkasumas mana barnootaatti waantota barachaa oolle hunda qabachuuf waanta barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko bakka deeman hundatti baatanii adeemu. Namoonni dhiyeessii isaa irratti hojjetanoo bu'a qabeeyyiidhaa?

Namoonni buna danfisanii fi namoota buna dhugan maamiltoota isaaniif gatii madaalawaa fi bareedaan dhiyaataaf. Namni buna danfisu tokko uffata bareedaa fi mana miidhagaa keessa bakka namatti tolu keessa taa'u. Uffata gaarii fi bareedaa uffachuun gaariidha.

Abaaboon baay'ee jaalatamummaa qabaachuu isaa irraa kan ka'e akka mallattoo garaa garaatti fayyada. Kunis bifa isaa irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Keessumaa yeroo cidhaa waltajjii irra baay'inaan toora galfamee ittiin miidhagfama. Abaaboo yeroo akkamii itti fayyadamtu?

Waajirri hojii kan kuusaa faayilootaa fi galmeewwanii hedduun meeshaa akka saanduqaa kutaalee hedduu qabu keessa ol kaa'ama. Faayiloonni kunis tartiiba haala qubee isaaniin kan ol kaa'amanidha. Faayilootni mana akkamii keessatti kuufamu?

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u uffanni isheen uffatte halluu akka diimaa, keelloo magariisa, adii fi kanneen biroo of irraa qaba. Uffanni kun maal irraa hojjetama?

Kun kitaaba afaan Oromoon barreeffame kan mata dureen isaa "Dhidhiibbaa Caba Dabale" jedhuudha. Barreessaan kitaaba kanaa Lalisaa Indiriis Adam jedhama. Golgaa kitaaba kanaa irratti fakkii harka namaa cabee dhidhiibamaa jiruutu kaa'amee jira.

Araqeen dhugaatii namni bifa aadaatiin okkoteetti baasuu danda'udha. Araqeen kun bifa ammayyaatiinis baafamuu ni danda'a. Dhugaatii nama macheessudha. Meeshaa litira jedhamu keessa kan jiru dha. Ati araqee dhuguu ni jaalattaa?

Gaarii gubbarratti namoonni fe'amanii kan jiran yoo ta'uu namichi tokkichi immoo gaarii kana oofaa jira. Gaariin kun harroota lamaa fi gaangee tokkoon harkifamaa jirudha. Hojiin gaarii kun galii hagamii namaaf argamsiisuu danda'a?

Suuraan kun ammoo meeshaa elektirooniksi gosoota gara garaa kan ta'e dha. Isaanis teessoo diriiraa irra taa'anii kan jirani dha. Meeshaaleen kunis kanneen akka bilbilaa fi kanneen biroo wal cinaa taa'aa jiranidha.

Jabanaan Itoophiyaa keessatti iddoo olaanaa qabdi. Keessattuu haadholiin keenya jaalala bunaaf qaban irraa kan ka'e Jabanaa isaaniif baay'eedhuma dhimmu. Meeshaan kun ogeeyyii suphee dhahaniin kan hojjetamudha. Gatiin isaas madaalawaa ta'uu isaa irraa kan ka'e mana nama baay'eetti argama. Buna maalitti danfifatanii dhuguutu irra gaariidha?

Konkolaataan adii tokko daandii gurraacha qabatee deemaa jira. Karaa foddaa konkolaataa kanaan namni tokko mataa isaa gara alaatti baasee jira. Konkolaataan kun ba'aa xiqqaa irra isaa irratti fe'ee jira. Akkasumallee wantoonni akka utubaa 'elektirikii' fuuldura konkolaataa kanaatti mul'achaa jiru.

Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dookter Abiyi Ahmed godaantotaaf sagantaa Afxiraa akka qopheessan argina. Abiyyi miira namaaf gadduu kan qabnidha. Hojiilee gurguddoo hojjechuun beekamu. Garuu lammiileen Itoophiyaa osoo godaananii kan biroof haala mijeessuun sirriidhaa?

Manni suphaa meeshaalee miidhaginaa dubartootaa kun faayawwan miidhaginaa dubartoonni itti qarshii fi bilbila baatanii adeeman suphuuf gargaara. Meeshaaleen kun gogaa irraa kan tolfamanidha. Dubartiin kun meeshaalee kana maaliin suphaa jirti?

Kun mooraa mana barnootaati. Moora kana keessatti daree barnootaa kutaalee baay'ee qabu tokkotu jira. Ijoolleen uffata seeraa mana barumsaa isaanii kana uffatanii yeroo boqonnaatti mooraa mana barumsaa isaanii kana keessa taphachaa jiru.

Dibannii rifeensaa kun gosa lama kan halluu bishaan fakkaatu qabuu fi halluu keelloo fakkaatu kan qabudha. Dibanni kun dhangala'aa kan ta'edha. Faayidaan dibanni kun rifeensa namaaf qabu maali miidhaan isaa hoo maali?

Fakkii dhadhaa ocholooniiti. Dhadhaan kun meeshaa afaab bal'aa qabutti kuufamee haalan wal ka'amee jira. Akkasumallee nyaati gogaan laastikiin isaa diimaa ta'e dhadhaa ocholoonii kana irra ta'aa jira. Fakkiin baataa dhadhaa kana irraa halluu diimaa qaba.

Allaattiin kun waa qabattee nyaata irraa kan jirtuudha. nyaanni isheen nyaachaa jirtu kun nyaata fooniidha. isheenis muka gubbaa irra dhaabbattee miillaa isheetiin gadi qabdee nyaachaa jirti. Allaattiin Kun bifti ishee diimtuu buburree kan taateedha. Allaattiin maqaan ishee maal jedhamti? eessatti argamti?

Saree diimtuu taatee tokko yeroo isheen qofa ishee lafa marga magariisa ta'e irra kan quphantee taa'aa jirtu lan nutti agarsiisudha. Faayidaan saree kana yeroo baay'ee Mana jireenya nama eeguu keessatti ga'ee gudda taphatti.

Namoonni tokko tokko yeroo dhibeen weeraraa yeroo ka'utti dhibeen tokko tokko kan akka koronaa vaayirasii fi dhukkuboota qilleensaan daddarbanii fi namoonni walirraa fagaachuun akka daddarbuu dhibee ittisaniifi. Fageenya eeggachuun maaliif gaariidha?

Namoonni kunneen lamaan namoota siyaasaa yoo ta'aan maqaan isaanii shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo oromiyaa fi Dr. Abiyi Ahimeed mootummaa Itiyoophiyaa wal cinaa dhaabbatanii jiranidha. Lameen isaaniyyuu fuullee ijaa godhatanii jiru.

Konkolaataawwan fe'umsaa baasii jedhamanii fi dheeroo ta'an gosaa fi akaakuu hedduutu jiru. Isaan keessaa tokko kan halluun isaa mudhii olitti halluu adii qabuu fi jalatti immoo waan akka keelloo fakkaatu baay'ee baay'ee bareedaadha.

Gaazexaawwan maxxansa guyyaa guyyaan dhimmoota waayee biyyaa akkasumas odeeffannoowwan investimentii fi waayee hojii irratti illee ni bahu. Isaanis biyya keessaa fi biyya alaa kan bahan ta'uu malu. Gaazexaa kan qopheessu qaama kamii?

Meeshaa halluu gurraacha qabu kan mallattoon lakkoofsa sa'aatii irratti mul'achaa jiruudha. Meeshaan kun garaan ciisee kan jiru yemmuu ta'u gubbaan isaa isaa waan akka qaawwaa baayyee qaba. Akkasumallee lakkoofsi meeshaa kanarraa halluu magariisa qaba.

Dubartiin tun teessee meeshaalee biyyee suphee irraa hojjetaman garaa garaa kanneen akka jabanaa kan buna ittiin danfisan, sunsuma fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Faayidaan meeshaalee biyyee suphee maali dha?

Haalli jireenya namoota baadiyyaa baay'ee salphaa fi kan namatti tolu naannoon isaanii bosonaan kan guutee fi manneen isaanii mana citaa akkasumas dallaa guutummaatti mukaan ijjarratu. Bakka akkanaa jiraachuun akkam akka nama gammachiisu garuu

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa awaash jedhamu yoo kan inni oomishamu Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii kana baayyisanii dhuguun fayyaa namaa irratti miidhaa geessisu danda'aa. Dhugaatin alkoolii kun maal irraa hojjetama?

Barjaa adii barreeffama hedduu qabutu jira. Barjaa kanarra fakkii alaabaa Itiyoopiyaa fi alaabaa naannoo biraatu jira. Barjaan kun naannoo biqiloota magariisaa dhaabbatee jira. Alaabaan argamu sun alaabaa mootummaa naannoo kamiiti?

Sa'aan bineeldota aannan nuu Kennan keessaa tokkoo yommuu taatu namni nyaata garaa garaa yeroo kennuu mirgistee aannan baay'inaan Kun kenniiti aannan sun immoo raafamee baaduu ta'eef dgadhaan isaa immoo ni baafama.

Mana keessatti meeshaaleen itti fayyadamaa ture keessattuu namoonni bara durii keessa turan baay'ee ajaa'iba. Meeshaaleen kunneenis guutummaatti ogummaa namoota sanaatiin mukarraa soofamanii hojjatamaaa turan. Ogummaan meeshaalee akkanaa hojjatan Kun anaaf baay'ee dinqiidha

Laavaan sababa kattaan lafa keessaa dhohiinsa volkaanootiin kan abiddaan makamee baqee lafa keessaa bahee lafarra yaa'udha. Gosoonni volkaanoo gosa baay'eetu jiru. Gosoota volkaanoo kan akkamii fa'aa beektaa? Maal irratti hundaa'ee qoodama?

Modeelummaan hojii gosa aartii keessaa kan yeroo ammaa kana baay'ee beekamaa dhufee fi namoota hedduu kan harkisaa jirudha. Namni tokko erga hojii kana eegalee biyya isaa beeksisa. Ulaagaan moodela ta'uu maali?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa singiggoo kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Abrahaam Guddinaa nama jedhamu yoo ta'u qolli kitaaba kanaa ija imimmaan cobsu of irraa qaba.

Waanjoon gosa meeshaalee qotiisaa kan sangoota irra kaa'uudhaan sangoonni lamaanuu gateettii isaaniikaa'uudhaan muka gindii kan qotu sana akka harkisanii deeman kan taasisudha. Innis loloosoo mormaa qaba. Namni meeshaa kana yaadee tolche ajaayibadha

Qullubbi adiin nyaata qotee bulaan oomishee gabaaf dhiyeessudha. Qullubbii adiin kun gogee kan namicha bira dhaabbatu kanaan walitti qabamuun tuulamee jirudha. Innis faayidaa garaa garaa namaaf kenna. Gara waarshaa deemuunis dibata fangasii fayyisu ta'a.

Geejjibni baaburaa guddaan daandii qabatee deemaa jira. Naannoo baadura deemaa jiru kanaa Gamoowwaan adda addaa mul'achaa jiru. Daandiin baaburaa yeroo hedduu tajaajila saffisaa ta'e waan kennuuf namoonni daandicha irra yeroo qaxxaamuran bitaf mirga sirnaan ilaaluu qabu.

kitaabni kun kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa Ate loon jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Assaffaa Teeraa Dibaba jedhama. Halluun qola kitaaba kana gurraachadha. kitaabni kun waayee maalii dubata?

Diizaayiniin ijaarsa manneen ammayyaa kan nama dhuunfaa mana jireenyaaf ijaaramaa jiranii baay'ee bareedoodha. Sirumayyuu yeroo dhiyootti teekinooloojiin manneen ittiin 'koppii 'godhan dhufaa jira. Kun dhugumatti biyya keenya waan baay'ee jijjiira.

Artistoota oromoo keessaa tokko kan ta'e namni baay'ee beekamaa Yoosan Geetahuun nama aartii oromoo sadarkaa tokko ol butee fi uummanni hedduun jaallatudha. Namni akkanaa Kun haala adda ta'een jaallatamummaa qaba.

Dhugaatii alkoolii halluu keelloo qabu kan meeshaa ittiin dhugamutti qaruuraa isaa keessaa buufama jiruudha. Dhugaatiin kun meeshaa qabannoo qabutti naqamaa jira. Akkasumallee dhugaatiin kun mataa isaarraan oomacha adii godhatee jira.

Fakkii leenca qophaa isaa oyiruu bal'aa irra dhaabbachaa jiruudha. Leenci kun eegee dheeraa fi anfaarsoon isaa guguddaadha. Akkasumallee leenca kana irraa fagaatanii leenconni baay'een fagootti argamaa jiru. Lafi margaa leenci kun keessa deemaa jiru magaariisa.

Namoonni naannoo kibbaa jiraatan gosaa fi baay'inaan hedduudha. Isaanis sabaaa fi sab-lammoota akka biyyaatti jiran keessaa baay'inaan naannoo qabatee jirudha. Baay'een isaanii horii akka re'ee fa'aa horsiisu. Dhugumatti namni baay'een horii horsiisa.

Kun foddaa teeleviizyinii Korporeeshinii Biroodkaastii Itiyoophiyaati. Karaa bitaatiin maqaafi aasxaan teeleviizyinii kanaa kaa'amee jira. Karaa mirgaatiin immoo suuraa namicha miidiyaadhaaf ibsa kennaa jiruutu jira. Duubni namichaa keenyan halluu keelloo qabu qaba.

Namoonni kun sadan bifti isaanii diddiimoo kan ta'anidha. akkasumallee baa'aa wayii keeshaatti naqanii mataa isaanii irratti baatanii dhaabbachaa kan jiraniidha. ijoollee kun sadan miira gammachuu ykn kolfaatu itti dhaga'amaa kan jirudha. dugda duuba ijoollee kana biqilaa bifti isaa magariisa kan taheetu jira.

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame kaaffee fi mana jaamboo seentaraa jedhu of irraa kan qabudha. Barjaan kun halluu akka diimaa, adii, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa qaba. Barjaan odeeffannoo akkamii dabarsa?

Namoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo hordofan hedduun Itoophiyaa keessatti suuraa durbee Maariyaam jechuudhaan kan itti sagadanii fi waaqessaa oolan tokko ni mul'ata. Garuu suuraan kun harka namaan kaafame. Suuraan kun suuraa sirriidha jettaa?

Abukaadoon firii mukaa faayidaa guddaa qabudha. Firiin kun namoota baay'eedhaan jaalatamaadha. Namoonni baay'een cuunfaa isaa dhugu. Kaanimmoo akkasumatti nyaatu. Kana malees fayyaa gogaafi Rifeensa isaanii eeggachuudhaaf bifa dibataatiin kan qophaa'e dibachuudhaan itti fayyadamu. Oomishni kun sharafa alaa argamsiisuuf hammam fayyada?

Namoonni kunneen lamaan iddoo akkami jiru? Namoonni kunneen iddoo marga lalisaa fi mukkeen gurguddoo qabu keessa ta'aanii jiru. Uffanni isaan uffatan uffata aadaa ummata oromoo yoo ta'u halluu akka diimaa, gurraachaa fi adii of keessaa kan qabudha.

Biyyi xiyyeeffannaa ishee turiizimii irra keewwachuun baay'ee ishee fayyada. Hambaalee seenaafi bakkeewwan daawwataman hedduu qabaannaan daawwattoota irraa galii guddaa argatti. Doolaarri sababa kanaan argamu diinagdee biyyaa utubuu keessatti gahee guddaa qaba. Itoophiyaan iddoowwan daawwataman maal fa'aa qabdi?

Beeksiisa dhiigaa arjoomuu yookiin immoo gargaarsa dhiigaa kennu kan beeksiisa kanarra hubannu yemmuu tahu dubartin argaama jirtu kun beeksiisa kanaan fakkeenya taatee kan nutti hima jirtu nutti agarsiisudha. Kanaafuu dhiiga arjoomuuf akkami ati fedha qabda?

uffata aadaa kan ta'e shamizii asirratti argaa jirra . shamiziin kun uffata aadaa yoo ta'u, uffanni aadaa kun ammoo uffata aadaa uummata kibbaa Itoopiyaatti argamaniiti. halluun uffata kanaa bayyee dha.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee barreeffamaati. Meeshaaleen kunneen, haalluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u ,qalama barreeffamaati. Qalamni kun, erga barreessanii booda barreeffama balleessuun yokin sirreessuun kan barbaachisu yoo ta'e salphaatti balleessanii sirreessuun ni danda'ama.

alaabaa, alaaban ibsituu uummata tokkooti. alaabaan as irratti argaa jirru kun ammoo alaabaa naannoo Affaari dha. naannoon affaar naaannoolee biyyi Itoopiyaa qabdu keessa ishee tokkodha. halluun alaabichaa ammoo irraa gara jalaatti, samaawwii, adii magariisaafi adiidha. gidduurra diimaa qaba.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata oromoo uffattee farda irra jirti. uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka adii, diimaa, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. dubartiin tun harka isheetti siinqee qabattee jirti. siinqeen oromoo biratti hiika akkamii qaba?

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee buna danfisaa kan jirtudha. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka adii, diimaa, magariisaa fi kanneen biroo of keessaa qaba. Bunni faayidaa maalii qaba?

Fakkiin kun hatooftuu gabatee gurraachaati. Hatooftuun gabatee gurraachaa kun lama taatee wal irra ta'aa jirti. Meeshaan gabatee gurraacha irraa boronqii qulqulleessuuf fayyadu kun irra isaan adii ta'ee jala isaan immoo gurraacha qaba.

Jaarsoliin walitti qabamanii waliin taa'anii mari'achaa jiru. Walitti qabamni kunis, araara buusuuf ta'uu danda'a; dhimma biyyaa irratti ta'uu danda'a; akkasumas waaqa isaanii kadhachuuf ta'uu danda'a. Jaarsoliin kunniin sabni isaanii maali?

Namni kun aartistii beekamaa oromoo yoo ta'u maqaan isaa Andu'aalem Gosaa jedhama. Andu'aalem Gosa nama aartii oromoo keessatti gahee ofii taphachaa turee fi ammas nama taphachaa jiru yoo aartistii baayyee jaalatamaa ta'edha.

Namoonni baay'een araada dhugaatii biiraa jedhamuu qabu. Dhugaatiin biiraa kun namoota waan furdisuuf namni tokko dhugaatii kana qaruuraa hedduu yeroon inni fixu baay'inaan ni mul'ata. Macheessuun wanta kanaa baay'ina irratti ni hundaa'aa?

Keeshaan kuntaala kedhamu kun midhaan hangi isaa kiiloo giraamii dhibba tokko baachuu ni danda'a. Innis wantoota akka shukkaaraa, ashaboo, bunaa, gosa midhaan garaa garaa kan akka baaqelaa, ateraa fi boqqolloo baachuu ni danda'a.

Mana amantaa ortodoksii keessatti keessattuu kan Itoophiyaa keessatti ayyaanota amantaa hedduutu kabajama. Gareen namootaa faarfattoota ta'an uummata fuulduratti bahuudhaan faarfannaa meeshaalee adda addaatiin dhiyeessuuf. Yeroo faarfannaa isaanii maaliif fannoo qabatu?

Kun meeshaa dinnicha bilcheessuuf itti gargaaramnudha. Akkasumas yeroo quusachuu fi humna qusachuuf kan baay'ee mijatudha. Haalli bilcheessu dinnicha kana zayitii jalqaba bilcheessuun itti ansuun dinnichi kan itti dabalamudha. Qulqullinni meeshaa kana maal fakkaata?

Istoofii kun istoofii ittoo addaa addaa kan ittiin qopheessaniidha. istoofiin kun humna ibsaa kan hojjetu ykn kan dalaguudha. istoofiin kun gatiin isaa qaalii ykn baay'ee minya'aa kan taheedha. istoofii kana irra keessa distii ittoo ittiin hojjetantu jira. istoofiin kun dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba.

Mana firiin kuduraa fi muduraa gosa garaa garaa gurgurtaaf walitti qabamanii jiranidha. Gosoonni biqiltootaa kun madda nyaata madaalamaa ta'uun tajaajila namaaf kan kennanidha. Nyaanni madaalamaan gosoota biqiltootaa akkamii irraa qophaa'a? Faayidaa akkamii qaama keenyaaf kenna?

Yeroo ammaa kanatti naannoleen Itoophiyaa keessatti argaman kamiiyyuu miidiyaa Hawaasaa mataa isaanii qabu. Miidiyaan Hawaasaa OBN jedhamu kan tamsaasa oduu afaan Oromoon dabarsu, miidiyaa saba guddaa kan uummata Oromoo ti.

Dubartiin haalluu gogaa gurraacha qabdu kun, uffata naannoo gammoojjiitti kaawwatamu uffattee fi faayawwan sibiila irraa hojjataman garaa garaa harka ishee bakka garaa garaatti godhattee akkasumas dugda isheetti baala boqqolloo nyaata beeyiladootaaf ta'u baattee deemaa jirti.

Lafa onaa kan fakkatu naannoo lafa kana mannis ta'e, mukeetiin kan hin jirre yemmu ta'u, yeroo baay'ee bakki akkasi kun bakka qarqaraa magaalaa fi gammoojji keessatti argamudha. Akkuma kanallee dhakaa gurgudda kan ta'e kan argamudha.

Artisti Caalaa Bultumee nama yeroo dheeraaf guddina aartii oromoo keessatti seenaa guddaa hedduu kan hojjate innis sirboota qabsoo hedduu kan bara mootummaa wayyaanee baasaa ture. Sirboota isaa keessaa kam fa'aa yaadattaa?

Shiroon gosa ittoowwan jiran keessaa tokko ta'ee yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti kan beekamuu fi gosoota biqilaa kanneen akka ataraa fi baaqelaa fa'aa irraa qophaa'a. Mi'aan nyaata shiroon kanaa buddeena waliin ajaa'ibaa

Fakkiin kun goda hambaa keessatti kan argamu lafee Luusiiti. Lafeen Luusii argama dhala namaa keessatti qooda guddaa kan taphateedha. Lafeen namaa asirra jiruu kun guutuu miti. Lafeen kun gola hambaa kam keessa jira?

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii hamma ta'e of keessaa qabu yoo ta'u maqaan isaa farsoo jedhama. farsoon kan inni qophaa'uu yeroo baayyee Itiyoophiyaa keessatti yoo ta'u baayisaanii dhuguun nama macheessuu danda'a.

Biqiltoota baay'ee bareedanii fi miidhagina naannoo tokko eeguu kan danda'an yeroo inni daraaree jiru argina. Daraaraan biqiltuu kanas diimaa kan ta'ee fi baalli isaa magariisa kan ta'e kan nutti agarsiisuudha. Maqaan biqiltuu kana maal jedhama akka naannoo keessanitti?

Meeshaa mataa isaarraan rifeensa lallaafaa qabu kan qalama adda addaa wantoota akka balbalaa fi foddaatti ittin dibaniidha. Meeshaan harkaa kun mataan isaa halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u qabannoon isaa immoo halluu keelloo qaba.

Nyaata mana nyaataatti ajajajannee nyaannu keessaa tokko kan ta'e firfiriin wantoota hedduu itti makuun hojjatamuu danda'a. Isaan keessaa muraasni buddeena qofaa cicciree kan hojjannu yookiin foonii fi hanqaaquudhaani. Ati Isa kama baay'ee jaallattaa?

Asxaan kun, asxaa garee kubbaa miilaa Walaayittaa Dichaa jedhamuun beekamuu dha. Kilabiin kubbaa miilaa kun pirimeer liigii Itoophiyaa irratti kan hirmaatu yoo ta'u, teessumni isaa magaalaa Walaayittaa sooddoo dha. Kilabiin kun, bara kam hundeeffame?

Wanti kun miriindaa kan namoonni dhugaatiidhaaf itti gargaramaniidha. miriindaan bifti isaa bichaa ykn mangoo diimaataa kan fakkaatuudha. miriindaan kun biqiloota nyaatamanirraa warshaa galuudhaan achitti oomishamee kan bahuudha. innis mangoo burtukaanii fi kan kana fakkaatan irraa kan hojjetamuudha.

Balballi mukaa tokko tokko kan hojjatamu xaawulaa mukaa asii ol dhaabbatan hedduu walitti fiduudhaan muka xaawulaa dalgee gaafa itti daballu gidduu uraan jiraatus balbala ta'a. Balballi sibiilaa hoo akkamiin hojjatamaa?

Isaan kunneen mootota bara durii Itiyoophiyaa bulchaa turaniidha. Karaa duubaa gonfoo ka'atee, mataa jala hidhatee, kaabbaa uffatee kan jiru mootii abbaa irree Minilik 2ffaadha. Karaa duraa kan mul'attu immoo haadha warraa isaa Xaayituudha.

Nama uffata adii uffatee, qabannaa qaama miidhamtoota qabatee, taa'aa jiru argina. Namni kun mataa isaatti yookiin immoo rifeensa isaatti marata bifti isaa adii ta'e kan maratee jirudha. Areeda dheeraa qaba.

Dubara baay'ee bareeddu yeroo isheen buna buusa jirtu kan nuti arginudha. Akkuma kanallee cina isheetti kan argamu wandiisha kan ta'e yeroo baay'ee yeroo ayyaanaatti kan qopheeffatanidha. Akkuma kanalle urgooftuun cina isheeti kan aaruudha.

Qalamni meeshaa barnootaa kan ittiin wantoota barreessuuf nu gargaaruu fi halluuwwan adda addaa akka filannoo keenyaatti argachuu ni dandeenya. Qalamni hedduun nuti fayyadamnu halluu gurraacha qabanidha. Halluu gurraacha fayyadamuun dhugumatti ni bareeda.

Namoonni hedduun ogummaa Suphee dhahuutiin jireenya isaanii fooyyeffatu. Ogummaan kun biyya kana keessatti iddoo olaanaa qaba. Sababni isaan Biddeen tolfatanii nyaachuuf akkasuman Ittoo hojjetachuuf supheen dirqama barbaachisa. Namoonni ogummaa kana qabanis bu'a qabeeyyii ta'aa jiru. Faayidaan Suphee kan biraa maalidha?

Namoonni kun immoo baay'atanii tuutaan dhaabbachaa jiru. namoonni kun waan tahe tokko bitachaa kan jiraniidha. namoonni namoota afirkanoota kan taa'aniidha. namoonni kun saala dhala fi dhiiraa Wal makanii Wal keessa kan jiraniidha. namoonni kun dabaree eeggatanii dhaabbachaa jiru.

Suuraan mul'achaa jiru kun kan namoonni abaaboo daraaree jiru keessa ta'aa jiraniidha. Iddoo kanatti abaaboon baay'ee miidhagan halluu adda addaan jiru. Abaaboon argamaa jiran kun kaayyoo maaliif bakka sana kaawwaman?

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa Habashaa jedhamudha. Dhugaatin kun kan inni oomishamu Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii baayyisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa geessisa. Dhugaatin kun maal irraa oomishama?

Kun kophee miilaatii. Kopheen kun, siliipparii kan jedhamu yoo ta'u, qaama guutuu osoo hin taane qaama walakkaa miilaa dhoksa. Kopheen kun, haalluu diimaa kan qabu yoo ta'u, sibiilas of irraa ni qaba. Dhaabbanni kophee kana oomishe maal jedhama?

Re'een beelladoota madaqoo manatti galan keessaa ishee tokko yootaatu; baay'inaan naannoo gammoojjiitti argamti. Haata'u malee faayidaan ishee bakka hundattuu fudhatama qaba. Foon ishee baay'ee barbaadamaadha. Kana malees bakkeewwan muraasatti aannan ishees nidhugama. Gogaan isheewoo maaliif fayyada?

Bakki kun, bakka hurki lafa voolkaanoo keessa gara alaatti itti bahuu dha. Lafti lafa gammoojjii sulula qiinxamaa guddaa keessatti argamuu dha. Bakki kun, humna lafa keessaatin irra dedddeebiin kan jeeqamuu dha. Bakki hurki yokinvoolkaanoon kun itti argamu eessa?

Bakka kanatti suuqii uffataa keessatti kan gurguramaa jiran kun, uffata aadaa diizaayinii ammayyaa fi adaatin hojjataman kan haalluu adii qabanii dha. Uffanni kunneen ,ummata Itoophiyaa biratti yeroo ayyaana waggaat kaawwatamu.

Kun oyiruu qonnaa baay'ee bal'aa ta'eedha. Oyiruu kana irra midhaan nyaataatu qotamee jira. Midhaanni kun guddatee, firii godhatee nyaataaf gahuutti dhihaatee jira. Akkasumas, qarqara oyiruu kanaa mukkeen guguddoo baay'eetu mul'ata.

Bunni gosoota dhugaatii jiran keessaa si'eessituu fi dadhabbii akkasumas mudhukkii kan namarraa salphisudha. Kunis keessa isaatti keemikaala kaafeenii jedhamu waan of keessaa qabuu fi foolii gaarii qabuufi. Ati araada bunaa qabdaa?

Faaya miidhagina baay'ee kan bareedu, yeroo baay'ee wantoota akka cidha, fuudhaf heeruma, kabaja dhaloota irratti kan namoonni baay'een mana jireenya isaanii keessatti faayyeffatan argina. Akkasumallee namni tokko yeroo dheeraadhaf maatii isa yookiin immo fira isaarra fagaate kan dhufuu yoo tahu ittin kan simatanidha.

Gabaa kana keessa galteewwan nyaataa garaa garaa kanneen akka qullubbii diimaa, moosee, kaarotii, qullubbii adii, hundee diimaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Galteewwan nyaataa kunneen dhala namaaf baayyee barbaachisoodha.

Namoonni manaa fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an dhiibbaawwan baay'eetu irra gaha. Keessattuu haadholiin ijoollee finna qabatanii godaanan daa'imman waan nyaachisan dhabuun baay'ee rakkatu. Biyyoonni yeroo ammaa mana isaaniirraa buqqa'anii rakkataa jiran isaan kamii?

Konkolaataan kun karaa gubbaa kan adeemaa jiruudha. konkolaatichi adii kan taheef taankerii bishaanii baatee adeemaa ykn socho'aa kan jiruudha. akkasumallee konkolaataan kun namaan kan sochoo'aa kan jirudha. konkolaataan kun jiruuf jireenya dhala namaa keessatti faayidaa hedduu dhala namaatiif kenna.

Dhalli namaa waanta keessa isaa jiru bifa baay'eedhaan ibsata. Isaanis Fakkii kaasuu, Geerraruu, Sirbuu, Diraamaafi Kanneen biroo baay'eetu jiru. Isaan kana keessaa Fakkii kaasuun ogummaa baay'ee jaalatamaadha. Fakkiiwwan kaafamanis gatii baay'ee qaalii ta'een gurguramu. Miira dhugaa keessa namaa jiru maaltu baasee mul'isuu danda'a?

Namoonni baayyeen naannoo lagaa jiru. Naannoo lagaa kana yabaloonni mala aadaan hojjetaman muraasni lafa naqamanii ta'a jiru. Akkasumallee naannoo lagaa kana kattaawwan hedduun mul'achaa jiru. Namooni kunniin laga kana irraa maal hojjeechaa jiru?

Namicha baay'ee bareedaf diima kan ta'ee geroo inni fuula ifaadhan kolfee harkaa isaa maree suuraa ka'aa jiru kan nuti arginudha. Namni kun uffanna suufii kan ta'e uffate akkuma kanallee jalaa isaatti uffata gurraacha kan ta'e uffata jira.

Namni kun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatee bilbila fayyadamaa jira. uffata aadaa inni uffate halluu akka adii, magariisa, diimaa, keelloo fi kanneen biroo of keessaa kan qabu yoo ta'u yeroo baayyee yeroo qophii addaa kan uffatamudha.

weelisaa yookaan artistii maqaan isaa Teediroos kaasahuun jedhamu asirratti argaa jirra . weellisaan kun weellisaa weelluu afaaan amaariffaa weellisuun yeroo baayyee beekkamu dha. weellisaan kun dhaloota biyyi isaa Itoopiyaa dha.

Dirreen tapha kubbaa miilaa taphattoota qofaa osoo hin taane, fiigdotaa fi namoota ispoortii hojjetan ni keessummeessa. Namoonni kun dorgommii tapha kubbaa miilaaf shaakallii irra kan jirani dha. Uffata adda addaa uffatanii jiru.

Kopheen kun, kophee gogaa irraa hojjatamee fi haalluu gurraacha diimaa qabuu dha. Kopheen kun, bareedaa yoo ta'u, uffata guutuu hojii suufii jedhamuun beekamu faana uffatama. Kopheen kun, gogaa bineeldota akka kamii faa irraa hojjatama?

Doonaald Tiraamp peresedaantii Ameerikaati. Traamp yeroo lammaffaaf peresedaantii Ameericaa ta'uun nama filatamedha. Peresedaantiin kun siyaasaa fi dinagdee addunyaa kana irratti dhiibbaa guddaa uumaa jirudha. Keessumaa waraana biyyoota garagaraa keessatti ta'u furuuf gahee guddaa hojjete. Traamp yeroo lammaffaaf maalif peresedaantii ta'e?

Dooniin geejiba meeshaaleetiif filatamaadha. Dhalli namaas imaaaf itti fayyadama. Sababni isaas yeroo tokkotti meeshaalee humna namaatiin baachuun hindanda'amne haala salphaan bakkaa bakkatti sochoosuuf fayyada. Kana jechuun biyyoota garaa garaa waliin hariiroo daldalaa akka cimsannuuf nufayyada. Miidhaan isaawoo maalidha?

Namni kun nama siyaasaa fi itti gaafatamaa raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'u maqaan isaa Fiild maarshaal Birahaanuu Juulaa nama jedhamudha. Fiild maarshaal Birahaanuu Juulaa uffata dambii raayyaa ittisa biyyaa uffatee jira.

Fakkii kitaaba walaloo kan waloon Bikiltuu jedhamtu barreessiteedha. Kitaabni kun maqaan isaa Leetoo jedhama. Waloon kun kitaaba kana walaloo jabaa fi onnachiisa ta'een dabaaltee bifa miidhagaan saba biraan ga'uun wan guddaadha.

Fakkiin kun maatiin tokko yeroo walitti qabamanii suuraa ka'anii jiraniidha. Fakkii kana keessa daa'immanii fi nama gurguddaatu jira. Daa'imman kunniin rifeensa mataa isaanii haddatanii jiru. Duuba maatii kanaatti kan mul'atu sun maalii?

Kitaabni uwwisa adii qabu kun, maqaan isaa Finfinnee fi Oromoo kan jedhamu yoo ta'u, nama Obbo Kidaanuu Zallaqaa Ciibsaa jedhamuun kan qophaa'ee dha. Kitaabni kun, seenaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, waa'ee magaala Finfinnee dubbata.

Sukkar dinnichi jedhamuun namoota baadiyyaa biratti kan beekamu yeroo baay'ee lafa diimillee ta'e irratti kan godhatudha. Akkasumallee nyaachuun isaa baay'ee kan namatti mi'aawudha. Naannoo gammoojjiitti baay'inaan kan godhatudha. Akkasumas bifa diima ta'en kan jirudha.

Dhugaatin kun gosoota dhugaatii lallaafaa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa kookaa koollaa jedhama. Dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa hin qabneef qaama namaa irratti miidhaa hin geessisu. Koolaa koollaan maal irraa oomishama?

Shamarreen kun uffata aadaa Amaaraa uffachuun shaamboo qullubbii adii irraa hojjetame beeksisaa kan jirtudha. Oomishinni shaamboo kanaas Afrikaan Heerbaal kan jedhamudha. Shaanboon kun maal irraa hojjetama? biyya kamitti kamitti hojjetama?

Fakkiin namoota hedduu alaabaa Itiyoopiyaa qabatanii farda yaabbatanii jiraniidha. Akkasumallee namichi tokko isaan duraa uffata adii uffatee farda irra jira. Namoonni kun hundinuu farda isaanii faaya halluu diimaan bareechanii jiru.

Maashiin qarshii yeroo baay'ee baankii keessatti qarshii baay'ina qabu lakka'uudhaf kan hojjettonni mana baankii itti fayyadaman argina. meeshaan elektiroonksii kun faayidaa hedduu kan qabuu fi yeroo naamaf kan qusatudha. gatiin maashiin qarshii lakka'uu kana meeqadha jette yaadda?

Mana namoonni keessa hin jiraanne kan dur dhiisanii deeman wantoota hedduu isaatu jijjiirama. Manni namni keessa hin jirre sababa aarri itti hin aarreef gubbaan isaa harrii baasa. Harrii jechuun maal jechuudhaa?

Beelladni kun beelladoota manaa keessaa isaa tokko yoo ta'u maqaan isaa farda jedhama. Fardi beelladota kottee duudaa manaa keessaa isa tokko yoo ta'u yeroo baayyee geejjibaaf kan ooludha. Fardi kun bifa akkamii qaba?

Shubbistoonnii dhiiraa fi dubaraan uffata aadaa Oromoo Tuulamaa uffatanii shubbisaa jiru. Dugda duuba shubbistoota kanaa biqiloota magariisaatu jira. Sirbi yeroo qopheeffamu uffata aadaan dabaalamee yeroo dhiyaatu miidhagina aartichaa baayyeema dabala.

Asxaan kun, asxaa dhaabbata Hambaa dursummaa Oromoo jedhuuti. Asxaan kun, haalluuwwan adii fi gurraacha irraa kan hojjatame yoo ta'u, fakkiin odaa fi biroos ni mul'atu. Asxaan kun, dudduubni isaa adii dha. Asxaan kun, hiikni isaa maaalidha?

Fuduraalee fi kuduraalee mooraa keenya keessatti argamanii fi gurguraaf gabaa irratti dhiyaatan sona itti dabaluudhaan baay'ee hawwataa fi gabaan namni hedduun akka bituuf fedhii godhatu gochuu dandeenya. Sona kanas abaaboo fakkeessuungochuu dandeenya.

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame biiroo kominikeeshinii oromiyaa kan jedhu of irraa qaba. Loogoon kun halluu akka diimaa, cuquliisa, adii fi kanneen biroo of irraa qaba.

Iddoo gabaa kana keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa kanneen akka muuzii, paappayyaa, burtukaana, qullubbii diimaa, moosee, timaatima, maangoo, loomii fi kanneen birootu gurgurtaaf qoophaa'ee kan jiru dha.

Namoonni gadda irra jiran mana dunkaana buusuun wal jajjabeessuun beekamu. Namoonni kun gadda sababa du'a fira yookiin maatii irraa taa'aa jirani dha. Muraasni uffata gaddaa kan bifti isaa gurraacha ta'e, uffatanii jiru.

Qullubbii adiin gosoota kuduraalee keessaa isa tokkodha. biqiltuun qullubbii adii kun baalli isaas ta'ee hundeen isaa nyaataaf kan ooludha keessuma ittoo hojjechuuf kan fayyadudha. Faayidaa qullubbii adiin dhala namaaf qabu maalidha?

Iddoon kun qaama bishaanii ciisaa mukkeen bosonaan marfamee jirudha. Iddoo bishaani kana qarqara manneen namaa ni jiru. Yeroo baayyee namoonni bakka akkanaa bashannanaaf ni filatu. Faayidaan bosonni naannoof qabu maalidha?

Dubartoonni lama suphee irraa meeshaa irratti cilee bobeessan maandajaa hojjechaa kan jiranidha. Hojiin meeshaalee suphee biyyoota garagaraa keessatti kan beekkamu yoo ta'u biyya Itoophiyaa keessatti bal'inaan hawaasa kan tajaajiludha. Hojiin meeshaa suphee kun maal maal irraa hojjetama?

Asxaan kun, asxaa Gamtaa Afriikaati. Gamtaan afriikaa, dhaabbata aardii afriikaa yoo ta'u, biyyoota afriikaa akka miseensummaatti kan qabatee dha. Teessoon, Gamtaa Afriikaa magaalaa Finfinneetti argama. Dhaabbanni Gamtaa Afriikaa jedhamu kun, bara kam hundaa'e?

Haadholiin gabaa keessa ta'aanii kuduraalee fi muduraalee adda addaa kan timaantimaa, qaaraa fi qullubii gurguraa jiru. Oomishaalee akkanaa kana qonnaa bulaa oomishee gabaaf dhiyeessu mootummaan waamee badhaasaa fi beekamtii kennuufii qaba.

Konkolaataa nama fe'u kan maqaan isaa baasii nagaa jedhamudha. Konkolaataan kun saffisa kan qabuu fi amansiisaa kan ta'edha. Gara olii isaatti bifa gurraacha kan qabuu fi gara gadiitti halluu magariisa dibamee jira. Baasiin kun tajaajila geejjibaa akkamii kenna?

Lafa qullaa mukeenis ta'e gosti biqiltuu kamiyyuu irra hin jirre. Lafa dhagaa fi biyyoo qofaan guutame kan jireenya ilma namaafis ta'e lubbuu qabeeyyii kamiifuu hedduuf mijataa hin taane. lafti kun naannoo teessumaa qilleensa akkamii keessatti argama?

Muummichi ministeera Barnootaa Piroofeser Naggaan dhimma qormaata Biyyoolessaa kutaa kudha lammaffaa irratti ibsa miidiyaa hawaasaa Faanaa irratti yeroo isaan taasisaa jiran argina. Kunis afaan Amaariffaan waan ta'eef, dhaggeeffattoota afaanichaa barbaada.

shamarreen tun uffata aadaa saba oromoo uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u adda ishee irratti faaya oromoo godhattee jirti. uffanni isheen uffatte halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba. uffanni aadaa kun maal irraa hojjetama?

Harreen gosa beeyladoota manaa keessaa tokko ta'ee kormaa yookaan dhaltuu ta'uu danda'a. Harreen kormaa wadala jedhamuun kan beekamuu fi humna guddaa kan qabuu fi gaarii illee harkisuu danda'a. Harreen maaliif nu fayyada?

Kun bakka bunni itti danfee dhugamuudha. Meeshaalee buna itti danfisuufi ittiin dhuguuf gargaaran kanneen akka: jabanaa, sinii, gundoofi kanneen biroo hedduutu jira. Jabanaa hedduun lafa kaa'amanii jiru. Siniin immoo baataa irra naqamee jira.

Taphni kubbaa miilaa garee garaa garaatiin waantaphatamuuf mallattoo garee dhuunfaa isaanii qabu. Mallattoon kun halluu uffata isaanii qafa itoo hintaane Loogoo isaan ibsu qabu. Loogoon kunis baay'ee itti yaadamee xiinxallii guddaadhaan booda mirkanaa'ee maxxanfama. Loogoo garee kam fa'aa beektu?

Namoonni kunneen, uffata surree fi kootii haalluu adii qabu uffatanii kutaa yokin immoo galma bal'aa ta'e keessatti walitti qabamanii mul'atu. Namoonni kunneen, dhaabbatanii kan mul'atan yoo ta'u, saalan dhiiraa fi dubartoonnis ni mul'atu.

Kopheewwan kun ,kopheewwan mana suuqii keessatti gurgurtaaf dhiyaatanii jiranii dha. Kopheewwan kun, haalluu adii kan qaban yoo ta'an, gogaa irraa kan hojjatamanii dha. Kopheewwan, oomishaalee akka pilaastikaa, gogaa fi uffata faa irraa qophaa'uu danda'u.

Meeshaa elektirooniksii kan kompiitara faana adeemu yookiin sagalee kompiitara keessaa akka dhaggeeffannuuf nu gargaarudha. Meeshaan kun dabalataan suur sagalee akka dhaggeeffannuuf ni gargaara. Kirrii dhabeessa waan ta'eef, qunnamtii qilleensaan hojjeta.

Iddoo miidhagaa danaa roga arfeen faayyamee jiruudha. Iddoo kanarratti teessumoonni sadii argamaa jiru. Akkasumas abaaboon halluun isaa adii tahe bitaa fi mirga teessumoota kanaa irra jira. Tokkoon tokkoo teessuma kanaa gatii meeqa baasuu dandaha gabaa irratti?

Dubartiin rifeensa ishee halluu diimaa keelloo dibatte kun, uffata fooxaa halluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa irraa hojjatame uffattee jirtu kun, teessee osoo bishaan lafa ol jedhaa irraa gara lafa gadi bu'aa ta'etti bu'u ilaalaa jirti.

Suura ka'uun gammachuu yeroo qofaaf itoo hintaane yaadannoo yeroo dheeraatiifis ooluudhaan beekama. Haata'u malee suura ka'uuf mana suuraa dhaquun dirqama ta'uu hinqabu. Sababni isaas bakkeewwan hawwatoo ta'an dhaqanii ka'uun miidhagina suuraaf mijataadha. Suurri yeroo akkamii ka'amuu qaba?

Dhugaatin kun dhugaati alkoolii yoo ta'u maqaan isaa Daankiraa kan jedhamudha. Dhugaatin alkoolii kun kan inni oomishamu Itiyoophiyaa keessatti yoo ta'u baayisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'a.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti marga jiidhaa fi abaaboo halluu keelloo qabu harkatti qabatanii jiru. Uffanni kun halluu akka diimaa, adii, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Kun meeshaa jireenyaf nuu barbaachisaan keessa tokko yoo tahuu moqorqora jedhamuun waamama. Kunis bishaan ho'isuuf kan nuu fayyadu yoo tahuu yeroo ni qusata. Akkasumas haala salphaadhan fayyadamuu dandeenya. Haalli omisha isaa maal fakkaata?

Yeroo taphoonni garaa garaa jiran akkasuma deeggartoonni taphichaa gareedhaan walqoodanii miidhagina taphichaa ta'anii bakka sana marsanii argamu. Yeroo kana haamilee kennuudhaa jechootaafi iyyi guddaan naannoo sanaa dammaqinsa guddaa namatti hora. Yeroo akkasii faayidaan dorgomtoonni dirree irra jiran argatan maalidha?

Manneen jireenyaa ammayyaa hedduun isaanii kan dhagaa irraa ijaaramanii fi sadarkaa lama yookaan isaa ol qabanidha. Keessattuu manneen baay'ee qaalii ta'an kutaawwan hedduu of keessaa qabu. Manni jireenyaa maatii kee kan akkamiiti?

Amartii mormaa dheeraa fiixee isaa irraa waan qubeelaa fakkaatu qabuudha. Amartiin kun halluu keelloo qabatee iddoo bareedaa ka'aamee jira. Amartiin kun meeshaa sibiila gati jabeessa irraa waan hojjetamuuf yeroo lafa keenyu iddoo amansiisaa ta'e osoo keenyee murteessaadha.

Akka addunyaatti guyyaan dhaabbataadhaan kabaja fayyummaan sammuu itti kabajamu ni jira. Guyyaa kanas jireenya keenya keessatti dursa fayyummaa sammuuf akka taasifnu nu yaadachiisa. Sammuu malee namni tokko jireenya isaa gaggeessuu danda'aa?

Sooshaal miidiyaan Vimeo jedhamu dhaabbata sooshaal miidiyaa beekamaa fi yeroo ammaa baay'ee saffisaan guddataa jiru akkasumas odeeffannoo barbaadnu bifa barreeffamaa fi fakkiiwwaniitiin kan achirratti gadhiifamanidha. Sooshaal miidiyaa kana fayyadamtee beektaa?

Beeksisa dhugaatii gaafa hojjatan gosa fuduraa yookaan kuduraa dhugaatiin sun irraa hojjatamee fi halluuwwan adda addaa kan maamiltoota hawwachuu danda'an fayyadamuun kan hojjatamudha. Namni tokko beeksisa gaafa hojjatu maamiltoota isaa hwwachuuf maal gochuu qaba jettee yaaddaa?

Lootii gurraa dheeraa kan gurra shamarree tokko irra jiruudha. Lootiin gurraa kun gatii jabeessaa fi miidhagaa waan ta'eef gurra isheef miidhagina akka gaariitti dabalaafii jira. Akkasumas fakkii kanarraa rifeensi shamarree kanaa mul'achaa jira.

Meeshaaleen hedduun biyyoota alaa irraa gara biyya keessaa gaafa galan bakka buufata doonii ba'aan bu'utti buufamu. Isaan booddee carraan isaan bakka barbaadaman gahuu baay'ee ni dabala Kunis shakkii ni xiqqeessa.

Faayi kun kan mormaa yoo ta'u halluu alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromoo qabatee jira. halluun alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromoo wal duraa duuban diimaa, magariisa fi diimaadha. faaya kana yeroo akkamii godhatu?

Namni kun Nama siyaasaa fi itti gaafatamaa humna raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'u maqaan isaa Fiild maarshaal Birahaanuu Juulaa nama jedhamudha. Fiild Birahaanuu Juulaa uffata dambii uffatee miidiyaaf dubbii godha jira.

Naannoo baadiyyaatti oomishni midhaanii bay'inaan gaggeeffama. Kunis qotee bulaan lafa qotiisaa baay'ee bal'aa kan qabuu fi lafasaa sana guutee facaafachuu danda'a. Naannoo baadiyyaatti gosa midhaanii barbaadan facaafachuun dhugaatti nama boonsa.

Kun gosa allaattii damee mukaa irra qubattee jirtuudha. Allaattiin kun miila ishee wal qixxeessitee, boquu ishee gara bitaatti qabdee damee mukaa irra qubattee jirti. Walakkaa ol bifa adii, walakkaa gad diimaa gurraachaafi kochoon ishee immoo bifa gurraacha qabdi.

Namoonni hedduun walitti qabamanii ,uffata aadaa haalluu adii qabu uffatanii ,ulee shimalaa qabatanii fi imalaa jiran kun, namoota Oromoo gujii ayyaana irreechaa kabajaa jiranii dha. Oromoon gujii, gosa Oromoo kibba Oromiyaa jiraatu dha.

Uummata oromoo biratti bara durii eegalee aannan dhuguun waan baramaa fi beekamaa kan ta'edha. Yeroo hedduu kan namaaf kennamus aannan itittuu yookaan ayetuu kan dhadhaa of keessaa qabudha. Aannan ayetuun maali?

Buufata faayyaa kan ta'e namoonni yeroo dhukkubsatan yaalaaf gara mana yaala kana kan deeman yemmuu ta'u sa'aatii digdamii afuuriif hojii kan hojjetudha. Akkasumallee dhala namaf bakka faayida gudda qabudha. dhukkubsatte mana yaala deemte beekta?

Dhiironni dirree kana kana keessatti kubbaa miilaa taphachaa jiru. Namoonni kun, uffata taphaa haalluu cuquliisa qabu kan kaawwatan yoo ta'u, dirree magariisa uumamaa irratti taphachaa jiru. Meeshaaleen tapha kubbaa miilaatiif barbaachisan maal faa dha?

Meeshaan kun nyaata gosa garaa garaa kanneen akka moosee, ittoo missiraa, kaarootii, kan ittiin qabatanii nyaatan buddeen , timaatima, qaaraa, raafuu fi kanneen birootu nyaataf qophaa'ee jira. faayidaan nyaata kanneenii maalidha?

Voolkaanoon dhohinsa dhiibbaa Lafa keessaatiin uumamudha. Kunis ta'uu kan danda'u ho'a guddaa lafa keessatti uumamu irraa madduu akka danda'u amanama. Qorattoonni dhimma kana irratti waanta baay'ee jedhanis uumama isaa hanbisuudhaaf hindandeenye. Haata'u malee to'annoo isaa irratti hojjetamaa jira. Faayidaan Voolkaanoo maalidha?

Poolisiin nageenya uummataa eeguu keessatti gahee guddaa qaba. Leenjii isaanii keessatti haala qorannoo yakkaa gahaa ta'e waanbarataniif uummata isaanii ogummaa guutuudhaan tajaajilu. Kunimmii itti quufinsa uummataa dabaluu keessatti baay'ee fayyada. Kabajni isaaniif malu akkam ta'uu qaba?

namoota baayyatanii mana tokko keessatti nyaata nyaachaa jiran argina. namoonni kun harmooleedha. namni tokko ammoo harmee ishee tokko nyaata kana gurshaa kan jirtu dha. namoonni kunneen dhugaatii lallaafaas of biraa kan qabanidha.

Dubartiin tun harka isheetti alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa qabattee dhaabbattee kan jirtudha. Alaabaan Itiyoophiyaa wal duraa duuban halluu magariisa, keelloo fi diimaa of irraa qaba. Alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa hiika akkamii qaba?

Namni kun, nama daandii irra deemee uffataa gatii sasalphaa fi wantoota biroo gurguruu dha. Daldalli akka kanaa kun, seeran alaa fi qaamolee nageenyaatin kan dhorkamuu dha. Maalif namoonni karaa seeraan alaatiin daandii cinaatti meeshaalee gurguru?

Dargaggoonni kun hojii humnaa hojjechaa jiru. Innis maashiniitti simmintoo naqanii bukeessaa jiru. Uffata hojii isaanii uffatanii argamanii kan jiranidha. Simmintoon mana gamoo ijaaruuf gargaara. Hojiin ogummaa itti baratanii bahan ni barbaadaa?

Gosti konkolaataa baasii bishootuu jedhu konkolaataa baay'ee dheeraa kan konkolaataan lama waan walqabate fakkaatuu fi yeroo tokkotti namoota hedduu fe'uuf kan dandeettii qabudha. Innis halluu diimaa fi keelloo qaba. Konkolaataan kun kan eenyuuti?

Naannoon gammoojjii baay'ee ho'uudhaan beekama. Namoonni naannoo sana jiraatanis uffata haphiifi kophee sasalphaa ta'an fayyadamu. Jireenya isaaniis horsiisa Gaalaafi Re'eetiin adeemsifatu. Horsiisee bulaa ta'uu isaaniitiin bakkeewwan margi jiruufi bishaan barbaacha bakkaa bakkatti godaanaa jiraatu. Nammoonni naannoo sanaa jireenya isaaniitti gammadoodhaa?

Jaarsi kun pirezidaantii Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippabilika Itiyoophiyaa duraanii kan ture Obbo Girmaa WoldeGiyoorgis jedhama. Obbo Girmaan suufii uffatanii, qomee adiifi kaarabaata godhatanii jiru. Rifeensi isaanii guutummaatti addaatee harrii ta'ee jira.

Dubartiin kun, uffata aadaa Oromoo uffattee, faaya callee kaawwattee fi oomisha miidhaginaa gogaa dibattee akkasumas rifeensa dheeraa qabdu sirreeffattee mul'atti. Calleen faaya mormaa fi mataa aadaa Oromoo biratti bakka guddaa qabuu dha.

Namoonni kun ayyaana irreechaa ayyaanessaa jiru. Irreechi aadaa oromooti. oromoo waggaa waggaadhaan naannoo nagni jirutti walitti yaa'aanii Wal arguudha aadaa fi duudhaa isaanii kabajuu ykn ayyeessu. oromoo ayyaana irreechaa yeroo ayyeessu uffannaa aadaa uffachuudhaan ayyeessu. ayyaanni kun yeroo akkamii ayyaaneffama?

kitaabni kun kitaaba afaan oromoo maqaan isaa tooftaalee cimsannaa dandeettii barnootaa kan jedhu yoo ta'u, namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Gazahaany Lammii Hordofaa jedhamuun barreeffame. kitaabni kun bara kam barreeffame?

Manneen nyaataa qarshii keenyaan bitannee nyaannu hoteelotaa fi reestoraantii keessatti nyaata akka filannoo keenyaatti leemataan akka nuuf dhiyaatu taasisuu dandeenya. Dhugaa haasawuuf nyaanni leemataan dhiyaatu qulqullinaa fi mi'aa addaa qaba.

Burcuqqoo bishaani kan ta'e yeroo baay'ee bishaan ittin dhuguuf kan nu garvaaruu fi itti fayyadamnu kan nutti agarsiisudha. Akkusumalle, bakka qabanna kan qabuu fi bishaan ittin dhuguudhaf namaf kan mijatudha. isinoo mal, mal fa'iif itti fayyadamtu?

Hanbaan Lafee yeroo baay'ee umurii dheeraa waan qabuuf madda qorannoofi qo'annoo ta'uudhaan tajaajila. Yeroo ammaa hanbaan lafee Luusii jedhamu kan Itoophiyaa keessaa argame xiyyeeffannaa namoota baay'ee harkisaa jira. Lafeen kun kan dhala namaa isa jalqabaa jedhamee amanama. Lafeen akkasii kam fa'aatu jira?

Uumamni nuti argaa oollu hojii uumaa ta'uusaa yaadachuun gaariidha. Sababni isaas kan dhalli namaa hojjechuu hindandeenye hedduutu jira. Fakkeenyaaf dhagaa baay'ee guddaa waankufuudhaaf xuqaatii eeggachaa jiru fakkaatutu haala ajaa'ibaatiin bakka baay'ee xiqqoodhaan walitti maxxanee rarra'ee jiraata. Isinoo raajii uumamaa akkamii argaa ooltu?

Namoonni sammuu isaanii bashannansiisuufis haa ta'u, qorannoo fi qo'annoo garaa garaa gochuuf garaa naannoo bishaan argamuutti imala taasisu. Namoonni kun bakka galaanni jiruutti argamu. Maal hojjechaa jiru sitti kan fakkaatudha?

Dubartoonni Tigraay haalli uffannaa isaanii kan naannoo biraa irraa adda kan ta'ee fi fagootti isaan ta'uu isaanii namni ni beeka. Dabalataan gurraa fi qaama isaaniirraa warqee baay'ee qabu. Warqee kana maraa eessaa fidanii?

Manneen nyaataa fi dhugaatii keessatti nyaata gurguruuf dirqama barreeffama mana sana keessa wantoota jiran beeksisuu danda'u barreeffamee jiraachuu qaba. Barjaa kanarratti suuraa nyaataa fi dhugaatii barbaachisa. Beeksisni kun bakka akkamiitti barbaachisaa ?

Meeshaaleen manaa kunneen, meeshaalee garaa garaa suphee irraa hojjatamanii fi muka irraa hojjatame koddaa jedhamu dhugaatii alkoolii araqee jedhamuun beekamu oomishuuf oolanii dha. Meeshaaleen dhugaatii oomishuuf fayyadan manaa kunneen, maqaan isaanii maal jedhama?

Fincaa'aa bishaanii kallattii baay'eedhaan kattaa gurguddaa irraan gadi yaa'aa jiru. Bishaan uumamaa miira namaa hawwatu kan yeroo waqtii gannaa bishaan guutuu ta'een yaa'aa jirudha. Faayidaan bakkeewwan miidhagina uumamaa qaban ilma namaaf kennan maalii?

Dunkaana kana keessa abbaa dunkaanaa dhaabbaatee jiruu fi meeshaalee biroo kanneen akka saamunaa, daawwitii, cuunfaa maangoo, zayita nyaataa, kubbaa miilaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qoophaa'ee jira. Meeshaalee dunkaana kana keessa jiru maalif fayyada?

Namoonni kun lamaan taa'aanii marii addaa addaa waliin gochaa jiru. namoota waliin taa'aanii marii taasisaa jiran kun namoota beekamtii qabaniidha. inni tokkoo gaazexeessaa fi Obbo Jawaar Mohammad kan jedhamiidha. isaanis waltajjii irratti miidiyaa irratti bahuun ykn argamuun marii taasisaa kan jiraniidha

Iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa kanneen akka muuzii, burtukaana, paappayyaa, maangoo, timaatima, qoosxaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jiru yoo ta'u kunneen hunduu fayyaa qaama namaaf baayyee barbaachisoodha.

Kun dubartii bakka gabaa keessa dhaabbattee jirtuudha. Dubartiin kun harka ishee bitaatti lukkuu kormaa baattee jirti. Harka ishee mirgaan immoo dibaabee qabattee jirti. Namoonni gabaa keessa jiran biroofi horiin akka harree dubartii kana cinatti argamu.

Daa'imman bashannansiisuuf gara naannoo biqiloonni uumamaa jiranitti fuudhuun barbaachisaadha. Bamoonni kun ijoollota xixiqqoo lama bashannansiisuuf harka isaanii qabatanii adeemaa jiru. Kunis bilchina sammuu isaanii fi fayyummaa qaama isaaniif baay'ee barbaachisaadha.

Lafa baadiyya magariisa ta'e fi baay'ee kan miidhagudha. Akkasumalle lafa firaa firee garaagaraa kan itti oomishan kan ta'edha. lafti kun yeroo baay'ee oomishaalee kuduraa fi muduraa garaagara kan kennudha. innis jallisi bishaani fayyadamudhan kan oomishanidha.

Namoota baay'ee uffata Aadaatiin faayamani yeroo isaan ulee qabatani sirbaa jiran kan nutti agarsiisuudha. kan malees dhiiraa fi dubartoota wajjiin wal keessatti makamani kan argamanidha. Namoonni kun aadaa uffanna naannoo eessa uffatani jiru jettani yaaddu?

Barattoonni daree tokko keessa waliin baratan dhiirotaa fi dubaroota wal keessa makaa kan ta'anii fi dubarri dhiira waliin akkasumas dhiirris dubara waliin taa'uu malu. Ati daree keessatti eenyu waliin taa'uu filatta?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii Fardeen baay'een faayyaan tolfamanii gulufaa jiraniidha. Namoonni Farda Irra ta'aa jiran hunduu ulee qabatanii jiru. Namoonnni kun Fardeen isaanii qabatanii ayyaana maalii kabajaa jiru?

Bakka kanatti kan mul'achaa jiru suuraa saanii bareedaa halluu alaabaa Abbaa Gadaa qabuudha. Saanii kanarra waan akka biyyee fakkaatu tokko ta'aa jira. Waanti saanii kana irra jiru waan nyaatamuu danda'uudhaa?

Fakkii Ashaangullitii kan ta'ee nama sadii fakkachuudhan yeroo isaan dhabbatani jiran kan nutti agarsiisudha. Akkasumallee uffannan isaan addaa, addaa kan ta'edha. inni tokko gurraacha, adii fi piinkii kan ta'e uffatani kan jiranidha Namoonni kuni illee maqaa isaani jalatti barreeffame kan jirudha.

Gafarsi gosa bineensota bosonaa keessaa tokko ta'ee bifaan sangaan qotiisaa kan fakkaatuu fi gareedhaan kan waliin socho'anidha. Gareen deemuun isaanii Kunis adamsitootaan Akka hin nyaatamne gargaara. Gareen ta'uu Kun gamnummaadha.

Bakka dhaabbii fi kunuunsa biqiltuu bunaa. Biqiltuun kun baala magariisa ija namaatti tolu kan biqilchee jirudha. Gidduu gidduu isaatiin daandiin irra deemanii bishaan obaasanii fi karaa qilleensi galu ni qaba. Faayidaan biqiltuu bunaa maali?

Biqiloota abaaboo adda addaa mooraa jireenyaa keessa dhaabbachuun naannoo mana jireenyaa keenya baay'ee hawwataa fi bareedaa taasisa. Biqiloota kana guddisuufis kunuunsa addaa gochuufii qabna. Naannoo akkana bareedu jiraachuun akkam nama hawwata.

Manneen hedduu keessatti yeroo ammaa qullubbii diimaa ittoof muramu amma harkaan hojjachuun hafaa jira. Kunis maashina qullubbii ittiin muran kan humnaa fi yeroo hir'isu haaraan waan jiruufi. Maqaa maashina kanaa beektaa?

Raayyaan ittisa biyyaa biyyaa biyya tokkoof lafee dugdaati. Sababni isaas weerara alaafi fincila keessaa biyya hubuu danda'an dura dhaabbachuudhaan kabaja biyyaa eeguu keessatti gahee bakka hinbu'amne qaba. Kanaaf kabaja guddaatu isaaniif mala. Lammiin hundi raayyaa kanatti makamuun faayidaa akkamii qaba?

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame gurgurtaa meeshaalee barreeffamaa fi qulqullinaa Galaanaa jedhu kan of irraa qabu yoo ta'u halluu akka cuquliisa, adii, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa qaba.

Nama kabaaja fi nama guddaa uffata aadaa oromoo uffate, yeroo inni bareede jiru argina. namni guddaan kun mataa isaarratti aguuggii mataa godhate kan jiru yemmu ta'u, uffanna aadaa gujiitiin faayamani jiraachu kan nu agarsiisuudha.

Oomishaaleen sibiilaa kunneen, faaya sibiila warqee irraa hojjataman fi haalluu warqee qaban yoo ta'u, faayonni kun hamma isaaniitin guddaa dha. Faayonni kun, faaya morma namaatti kaawwamanii dha. Faayonni akka kanaa kun, yeroo baay'ee aartistoota muuziqaa raappii jedhamuun kaawwatama.

Keemikaallii halluu adii qabu kan ashaboo jedhamutu argamaa jira. Ashaboon kun keeshaa adda addaatti walitti qabamee ka'aamee jira. Akkasumallee naannoo keemikaala kanaatti wantoonni meeshaa dheedhii ta'aan kan ittoo ta'aan argamaa jiru.

Ayyaana waggaa adda addaatti haadholii fi abbootiin akkasumas ijoolleen maatii tokko keessa jiran uffata haaraa ni uffatu. Kunis uffata haaraa yookiin uffata kan aadaa ta'uu danda'a. Ayyaanatti uffata akkami uffataa?

Abbootiin amantii dursitoota amantii yoo ta'an isaaniis immoo gahee ol aanaa kan qaban yoo ta'an namoota qajeelchuu, hordofuu , barsiisuu , gorsuu , karaa itti agarsiisuu , akka isaan amantii isaaniitti jabaatan gochuufaa irratti hojjetu.

Addunyaa kana irra waaqeffatttoota hedduutu jiru. Waaqeffattoota kana keessa warri Ortodoksii tokko yoo ta'an, Kitaaba qulqulluu fayyadamu. Sababni isaas hordoftoota Kiristoos waan ta'aniif. Ati amantiin kee maal akka ta'e himuu ni dandeessaa?

Haalli margiinsa mukkeen garaagarummaa ni qabaata. Tokko tokko damee tokkorraa bahuudhaan dameewwan hedduun bakka tokkotti walitti dhiyaatanii margu. Kaan immoo walitti dhiyaatanii of danda'anii kan lafa keessaa bahanidha. Dameewwan maalidhaa?

kuduraalee ,muduraalee gosa gara garaa mana gurgurtaa keessatti idoo tokkotti walitti qabamanii argaman argaa kan jirrudha. kuduraaleen kunneenis kanneen akka muuzii, ananaasii, paappayyaafi kanneen kana fakkaataani dha. meeshaan safaraas ni argama.

Suuraa misirroonni babbareedoon lama uffata aadaa bareedaa uffatanii dhaabbachaa jiraniidha. Halluun uffata isaanii adii fi magariisa yammuu ta'uu isheen dura isaa dhaabbachaa jirti. Misirroonni kun gaa'ila dhaabbataniiru moo hin dhaabbanne?

Alaabaan kunneen alaabaa mootummaa Eritiraa fi alaabaa mootummaa Itiyoophiyaati. Alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa wal duraa duuban halluu magariisa, keelloo fi diimaa of irraa kan qabu dha. Halluun alaabaa Itiyoophiyaa hiika akkamii qaba?

Namoonni kun, godaantota lammiilee Itoophiyaa biyyoota arabaa sababa rakkoo diinagdeetin achitti karaa seeraan alaatin godaananii qaamolee nageenyaatin qabamanii to'annoo seeraa jala oolanii dha. Lammiileen Itoophiyaa, godaansa seeraan alaa irratti akka hin hirmaanne maaltu hojjatamuu qaba?

Dargaggoonni baay'een uffata halluu keelloo uffatanii waliin shaakala fiigichaa gochaa jiru. Namni tokko immoo harka wal keessa baafatee dhaabbatee to'achaa jira. Naannoo dargaggootni kunneen fiigaa jiran ijaarsawwan danaa adda addaa qaban heddutu jiru.

Diikooriin kun, diikoorii haalluu adii fi haalluuwwan biroo qabu baay'ee bareedaa ta'e qabuu dha. Diikooriin kun, uffataa fi ujummoo qilleensaan guutaman irraa kan hojjatamee dha. Kana malees ,mana kana keessatti teessoowwanii fi minjaalli ni mul'atu. Faayidaan diikoorii maali dha?

Meeshaa elektirooniksii kan ta'e yeroo baay'ee wantoota tekinooloojii wajjin wal qabatani wajjin kan faayidaa irra ooluu yemmu ta'u ,akkuma kanallee barreeffamoota adda addaa barreessuudhaaf kan qubee afaan oromoo ta'e kan ofirra qabudha.

Iddoon kun lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaa kan of keessaa qabu yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatu dha. biqiltooni fi margi dhala namaaf faayidaa akkamii qaba?

Gamoo baay'ee bareeda fi keessa jiraachuudhaf baay'ee kana namaf mijatudha. Akkuma kanallee gamoon kun baay'ee dheeraa kan ta'ee fi ol fageenya gudda kan qabudha. Akkasumallee baay'inaan safara tokkotti kan argamudha. Gamoon kun darbii meeqa qaba jettani yaaddu?

Kun gamoo tajaajila adda addaatiif ooluudha. Tokkoo tokkoo kutaalee gamoon kun qabuu irratti barjaan garaa garaa fannifamee jira. Barjaan kunneen tokkoo tokkoo kutaalee sanaa keessatti tajaajilli akkamii akka kennamu odeeffannoo dabarsu.

Bineensi kun bineensa bosonaa maqaan isaa arba jedhamudha. Arbi bineensota bosonaa keessaa qaaman baayyee guddaa kan ta'edha. Ilkaan arbaa meeshaalee faayaa tolchuuf kan ooludha. Ilkaan arbaa meeshaalee faayaa akkamii tolchuuf oola?

Namoonni danuun dubaa dubartii bishaan waraaba jirtu kana duuban baay'atani kan jiran yemmu ta'u, dubartin kunis qofa ishee bishaan waan akk haroo wayii keesaa waraaba kan jirtudha. Akkuma kanallee uffannan dubartii fi namoota ishee dubaan jirani diimaa kan ta'edha.

Namoonni asirratti mul'atan kunis namoota hayyoota biyyi Itoopiyaa jedhamtu kun qabdu dha. Hayyoonni kun hayyoota dacheen oromiyaa biqilchite hoggantootafi xiinxaltoota siyaasaati. Maqaa namoota asirratti argaa jirru kana hunda isaanii beektaa?

Gabaa guddaa keessa namoota imalaa jiraniifi mana urgooftuu banamee jiru arginaa. Urgooftuun kun keeshaa gurguddaatti guutamee haala gaariin gurgurttaaf dhiyaatee kan jiru dha. Urgooftuun kun bifa garaagaraan kan dhiyaate dha. Gatiin urgooftuu kanaa meeqa dha ?

Loogoon kun loogoo yunivarsiitii jimmaa yoo ta'u halluu akka cuquliisa, magariisa, keelloo, adii fi kanneen biroo of irraa qaba. Yunivarsiitiin Jimmaa dhaloota qaruu keessatti gahee isaa bahaachaa jira. Yunivarsiitiin jimmaa bara kam hundeeffame?

Dubartin tun uffata halluu gurraacha qabu uffattee kan jirtu yoo ta'u iddoo lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaan uwwifame ilaalaa jirti. Mukkeen bosonaa kunneen baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha.

Wantoota anniisaa cimaa of keessaa qaban keessaa laawuziin isa tokko ta'ee innis biqilaa ocholoonii maashinaan yookaan mooyyeetti daakanii bifa dhangala'aa erga qabaatee booddee kan nyaatamudha. Laawuzii maaliin nyaachuu jaallattaa? Maaliif?

Oomishni sibiilaa kun, maqaan isaa feerroo jedhamuun waamama. Feerroon sibiila ayiranii irraa kan qophaa'uu yoo ta'u, ijaarsota akka : gamoo, daandii ,riqicha , hidha fi kanneen biroo keessatti akka meeshaa ijaarsaatti fayyada. Sibiilli kun, cimina guddaa qaba.

Mana gurgurtaa dibata rifeensaa akkasumas kan qaamaa. Rifeensi keenyas ta'e qaamni keenya qulqullinaa fi lallaafina qabaachuuf dibata barbaada. Dibatni gosoota biqiltootaa naannoo keenyaa irraa qophaa'uun kan dibannaaf gargaarudha. Dibanni gosoota biqiltootaa akkamii irraa qophaa'a?

Soolariin meeshaa humna ibsaa kan aduudhaan maddu irraa kan argamudha. Humni ibsaa kunis kan jiraatu hedduminaan bakka aduun sirriitti jiruu fi paaneelii isaa ifa aduu keessa gochuuni. Paaneeliin soolarii maalirraa hojjatama?

Bakkeewwan seenaa qabeeyyiin tokko tokko bakka dhagaa irraa bocamanii fi kan lafa keessaa bahuun ijaaramu. Isaanis kanneen bara durii ijaaramanii fi namoota hedduu daawwatamanidha. Naannoo keetti dhagaan haala kanaan bocame ni jiraa?

Meeshaa muuziqaa yeroo baay'ee kan namoonni ittin boo'aaran yemmu ta'u, kaniinni irra hojjetamummo muka shonboqqoo jedhamuun kan beekamudha. Akkuma kanallee maqaan isaa uluulle jedhamuudhan kan beekamudha. Akka naannoo keessanitto maal jedhamudhan waama? yookiin immo maal jedhamuun beekama?

Namoonni miseensa adda bilisummaa oromoo ta'an hedduun isaanii uummata isaaniif jecha bosona galuudhaan diinaan wal mormaa jiru. Isaanis halkanii fi guyyaa osoo hin ciisiin uummataaf qabsaa'u. Diddaa sirna garbummaa isa kam jigsuuf qabsaa'u?

Mi'oota halluu adda addaa qaban hedduun walitti qabamanii teessuma ol ka'aa irra tahaa jiru. Mi'oonni kunneen hanga adda addaa kan qaban yeroo tahaan kanneen kan ka'aan gara gadii ka'aan immoo gara olii jru. Maqaan mi'a kanaa maal jedhama?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii harkatti marga jiidhaa abaaboo of keessaa qabu qabatanii deemaa kan jira yoo ta'u adda isaanii irraa faaya oromoo qabu. Uffanni isaan uffatan halluu akkamii qaba?

Iddoon kun iddoo suukii ykn uffannaan addaa addaa keessatti Wal bitaa fi Wal gurguraniidha. uffannichi uffata aadaa itti gurguramuudha. akkasumallee baay'inaan kan jiruudha. uffannaan kun uffannaa aadaa biyyaa eessaatti? uffannaan kun baay'inaan uffannaa biyya eessaati?

Meeshaan as irratti mul'atu kun, meeshaalee manaa keessaa isa tokko. Meeshaan kun, saanduqa yoo ta'u ,meeshaalee gosa garaa garaa keessa kaawwachuuf barbaachisa. Saanduqni kun, dheeraa fi dhiphaa yoo ta'u, muka haalluu diimaa dibame irraa hojjatame.

Hojiin hundumtuu meeshaa ittiin hojjetamu qaba. Fakkeenyaaf warri hojii mukaa hojjetan; akkasumas hojiin sibiilaa waanta isaaf barbaachisu qaba. Haata'u malee meeshaan Sooftuu jedhamu lachanuufuu barbaachisaadha. Sooftuun kan humna ibsaan hojjetuufi ibsaa hinbarbaannetu jira. Sooftuu isa kamtu faayidaa guddaa qaba?

Mana jireenya kan fakkatu, garuu naannoon isaa kan namatti hin tolletu nutti argama. Akkasumalle mana nyaata kan ta'e barreeffama mana ciree jedhee barreeffame kan jirutu nutti muldhata. Naannoon kun eessadh jettani yaaddu?

Bakkawwan hambaalee seenaa biyya Itoophiyaa, naannoo Tigiraayi keessatti argamanidha. Iddoon kun dhagaawwan jajjaboo kan qabuu fi mootota duriitiin kan hundeeffamedha. Namoonni achi keessa jiraatan hambaalee seenaa kanaaf eegumsa ni godhu.

Meeshaaleen herreegaa kan ittiin bocoota adda addaa kaafnu hedduutu jiru. Isaanis seet-iskuuweeriiwwan, sarartuu fi pirootiraaktariidha. Isaan kun boca adda addaa ittiin hojjachuuf oolu. Fayidaan pirootiraaktarii maalidhaa? Seet-iskuuweerii sarartuu irraa maaltu adda godhaa?

Dammi kanniisaa hedduun isaanii bosona keessaa barbaadamanii kan bahan ni jiru. Damma kana lafa baay'ee ol fagoo fi hin mijanne keessaa tooftaalee adda addaatiin baafatu. Dammi kun isa manaa baafnu waliin tokkoo?

Yeroo baay'ee baadiyyaa keessatti kan argamu hundee warqee kan ta'ee fi faayidaa danuu kan qabudha. innis difoo daabboo ittin tolchuudhaf kan nu gargaaruu fi kanneen kan fakkatanif kan ooluudha. Akka naannoo keessanitti faayidaan isa maaliidha?

Bulchitoota bara durii Itoophiyaa bulchaa turan keessaa tokko kan ta'e Tewodiroos nama jedhamu nama lammii Amaaraati. Namni kun ofii isaatii shiftaa kan turee fi uummata oromoo miidhaa turuunsaa wal nama hin gaafachiisu.

Namoonni kunneen uffata aadaa uffatanii jiran kun, namoota saba Oromoo ta'an ayyaana irreechaaf magaalaa Finfinnee hora finfinneetti walitti qabamanii irreeffachaa jiranii dha. Irrechi ayyaana akka kamii ummata oromoo biratti kabajamuu dha?

Isaan kun qondaaltotaafi hooggantoota mootummaa Itiyoophiyaati. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad dabalatee ministeerota garaa garaa waliin ta'uun harka wal qabachuun asii ol kaasanii jiru. Hooggantoonni kunneen sababa maaliif harka wal qabatanii jiru?

Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahmed yaada isaanii miidiyaa hawaasaa irrattii fi wal ga'ii garaa garaa irratti yeroo dhiyeessan mul'atu. Abiyyi Ahmed nama jabaa, dhaaba tolan, kan badhaadhina biyyattii irratti hojjechaa jiranidha.

Akkoon ijoollee ilmaan isheetiif wantoota isaan fayyadan hedduu gootiif. Ijoolleen akkaoo ishee waliin akkasumas akaakayyuu waliin guddatan gorsa cimaa fi dubbii nama jabaa kan sookoo fi soorgoo of keessaa qabu baratu. Ati akkoo kee biratti guddattee?

Kan nutti mul'achaa jiru fakkii midhaan nyaataa oyiruu keessa tooraan bareedee oomishamaa jiruudha. Midhaan kun halluu magariisa uffatee toora galee facaafamee argama. Midhaan oomishamaa jiru kun hektaara meeqa kan ta'uudha?

Dubaroonni baay'een rifeensa isaanii sirreeffachuu barbaadan harkaan ofii isaanii irratti hidhachuu akkasumas daawwitiin ilaaluun sirreessuu danda'u. Keessattuu rifeensi gadhiifamee jiru haala kanaan sirreessuuf baay'ee salphata. Rifeensa ofii ofirratti dhahuun ni danda'amaa?

Manneen barnootaa magaalaa keessatti ijoollee xixiqqoodhaaf guyyaa tokko tokko waggaa keessatti sagantaan bashannanaa ni qophaa'aaf. Guyyaa kana ijoolleen uffata aadaa kan uummata isaanii uffachuun mana barumsaatti argamu. Ayyaanni akkanaa eessa fa'aa jiraa?

Daawwitiin jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa qaba. Akka amaleeffannaattis hunduu achi keessatti ofmil'atee bahuudhaan beekama. Meeshaan kun faayidaan isaa waantota xuraawoo qaama keenya irra jiran ilaallannee ofirraa balleessuufi miidhagina keenya mirkaneeffachuuf qabeenya amanamaadha. Gatii isaafi faayidaan isaa walgitaadhaa?

Maashinni kun, maashina ATM jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, mana baankitti osoo hin argamin qarshii kaardii ATM fayyadamuun baasuuf fayyada. Maashiinni kun, yeroo gabaabaatti qarshii baasuuf fayyada. Maashinni kun jalqaba bara kam keessa kalaqame?

Bakka kanatti kan agarru kan fakkii bishaan lagaati. Bishaan lagaa kun gaara ol dheeraa irra gara lafaatti asi gadii fincaa'aa jira. Halluun bishaan gaara irraa fincaa'aa jiru kun maal fakkaata?

Kun fakkiilee dhaamsa garaa garaa dabarsaniidha. Karaa duraa harki namoota lamaa bifa waliigalteedhaan wal qabamee jira. Karaa dubaatiin immoo fakkii madaalaa bifa gurraacha qabutu jira. Akkasumas fakkiin giloobii kaartaa addunyaa ofirraa qabu ni jira.

Abbaan manaa fi haati manaa ijoollee isaanii baayyinaan lama ta'an qabatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u fuula isaanii irraa miira gammachuutu mul'ata. Duuba isaanii biqiltoonni jiru. Halluun uffata maatii kana kan akkamiiti?

Namoonni naannoo baadiyyaa jiraatan hedduun oomisha saawwan aannanii irratti bobba'uun kan jireenya isaanii gaggeeffatan hedduudha. Isaan Kunis aannan hedduu akkasumas ilmaan hedduu dhaluun nama sanaaf galii argamsiisu. Baay'ina aannanii namni sun argatu hedduu fi baay'eedha.

Meeshaalee mana keessatti nyaata irra kaa'anii irratti nyaachuuf, kaan immoo irra taa'uuf, kaan immoo keessa kaa'achuuf nu fayyadanidha. Meeshaaleen kunnee teessuma, minjaalaa fi saanduuqa yoo ta'an, ogeessota muka soofaniin hojjetamu.

Namoonni naannoo baadiyyaa jiraatan taa'umsa gogaa loonii irraa ni tolfatu. Taa'umsi kun nama lamaa fi lamaa ol keessummeessuu kan danda'udha. Mukaa fi mismaara illee ni dabalata. Ijoollonnis irra rafuu ni danda'u.

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa dibata mataa kan halluu keelloo qabuudha. Dibatni kun barreeffama adda adda ofi irraa qaba. Yeroo baay'ee dibata akkasii dibachuun fayyummaa rifeensaaf gaariidha. maqaan dibata kanaa maal jedhama?

Kun dargaggoo dabbasaa isaa dheereffatee, suufii uffatee dhaabbatee jiruudha. Dargaggeessi kun suufii daalacha uffatee fooxaa xiqqoo mormatti maratee jira. Harka isaatiin immoo shimala qabatee dhaabbatee jira. Dargaggoon kun afaan isaa xiqqoo gargar saaqee waan weellisu fakkaatee jira.

Meeshaaleen elektirooniksii sibiila irraa hojjataman kunneen, meeshaalee humna elektirikii kuusanii daddabarsuuf fayyadan tiraansfoormarii raabsaa jedhamuun beekamanii dha. Tiraansfoormarri humna elektirikaa guddaa kuusuun tajaajilaaf akka ta'uuf daddabarsuuf fayyada. Yeroo ammaa ,meeshaalee baay'een humna elektirikaan dalagu.

Dubartii nyaata qorxii keessaa nyaachuuf jettu argina. Dubartiin uffata diimaa ifaa uffattee, faaya mormaa godhattee, rifeensa ishii gadhiiftee, osoo kolfituu nyaata kana yeroo nyaachuuf jettu argina. Duuba ishiitti immoo namni kan biraan ni argama.

Baaburri akaakuu geejjibaa lafa irra socho'u ta'ee, kan duubaa fi fuulduratti adeemudha. Baaburri kun namoota danuu kan keessummeessuu fi karaa fagoo kan adeemuu danda'udha. Baaburri kun eessatti argama? Ati hoo baabura yaabdee beektaa?

Kophee dhiiraa bifa adii qabu argina. Kopheen miilla keenya balaa irraa ittisuufi miidhaganii argamuuf kan uffatamu dha. Kopheen baayinaan warshaatti kan oomishamu yoo ta'u namoonni daldala xixiqqoo irratti boba'an immoo naannoo mana isaaniitti oomishuu nidanda'uu. Kopheen maal irraa hojettamaa ?

Bakka gurgurta fi raabsa fuduraalee fi muduraalee garagaraa kan ta'e yemmu ta'u bakka kanatti wantoota akka timaatimii, shunkurtaa, raafuu marata, qoosxaa, hundee diimaa, kaaroota, qaara, fi kanneen kana fakkatan yemmuu isaan bakka tokkotti walitti qabamani jiran kan nutti agarsiisuudha.

Namoonni magaalaa adda addaa keessatti mana ispoortii qabanii fi ispoortii leenjii namaaf Kennan beeksisa isaanii kan isaaniif himu barjaa maxxansuun achirratti namoota ispoortii hojjatan gadhiisu. Ispoortiin hunda caalaa qaamaaf barbaachisaadha.

Yeroo waqii gogaa yookaan bonaa mukkeen dabalatee biqiloonni naannoo kan akka margaa ni coollagu akkasumas ni gogu. Yeroo gara waqtii birraa immoo qaama isaanii gartokkeetu coolaga. Garaagarummaan coollaguu fi goguu maalidhaa?

Dubartiin tun uffata ummata warra kibbaa uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u iddoo isheen dhaabbattee jirtu lafti marga uwwifame ni jira. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka diimaa, keelloo, diimaa fi gurraacha of keessaa qaba.

Kunneen wantoota nyaataaf oolaniidha. Tokko mixmixa osoo hin diimatin magariisni isaa ciramee keeshaatti nam'ee jiruudha. Tokko immoo qullubbii adii keeshaatti kuufamee jiruudha. Lamaanuun isaanii iyyuu nyaataaf, gurgurtaadhaaf faayidaa guddaa qabu.

Kitaabni as irratti arginu kun, kitaaba amantii islaamaa yoo ta'u quraana jedhamuun waamama. Kitaabni kun, warreen amantii islaamaa hordofaniif kitaaba isaan hoogganu kitaaba duraa isaaniti. Akka amantichaatti kitaabni kun ,yeroo jalqabaaf akkamitti barreeffame?

Dubartoonni uffata aadaa gaafa uffatanii qaama isaanii meeshaalee miidhaginaa adda addaa fayyadaman baay'ee namatti tolu. Meeshaaleen kunis callee yookaan wantoota halluu qaban biroo ta'uu danda'u. Ati uffataan alatti of miidhagsuuf maal fayyadamtaa?

Nyaataa muraan gosa meeshaalee hojii ogummaa kan namoonni hojii ijaarsaa irratti bobba'an baay'inaan itti fayyadamanidha. Nyaataa muraan qaamnisaa gartokkeen sibiilarraa kan hojjatamee fi gartokkeen immoo mukarraati. Nyaataa muraan sibiila kutuu danda'aa?

Meeshaaleen adda adda kan dibata qaban akkasumas qaruuraawwan dhangala'aa adda addaa qaban hedduutu mul'ata. Meeshaalee balaa geessisuu danda'aan akka kanaa naannoo daa'imman qaqqabanii xuxxuquu danda'aan irra fageessuun dirqama. sababiin iaa fayyaa isaaniif yaaddoo waan ta'eef.

Mana jireenyaa ammayyaa ta'e keessatti teessoowwan namoonni irra taa'an akkasumas meeshaalee kan irra kaawwannu of keessaa kan qabanidha. Meeshaalee kanneen kan manaa hin qabnellee nama baay'ee mitii. Manni akkanaa akkam Akka miidhaguu

Dubartii uffata gurraacha bifa shumburii qabu, bifa faashiniidhaan kan hojjetame uffattee, kophee koomeen isaa ol ka'aa ta'e kaawwattee dhaabachaa jirtu argina. Dubartiin kun faaya midhaginaa nam tolchee kan akka halluu mataa ishiitti godhattee jirti.

Bakka baay'ee bareeduu fi baay'ee midhaguu kan yeroo baay'ee yeroo cidha, guyyaa dhaloota bakka itti geggeeffatanidha. Akkasumallee yeroo qophii garagaraa bakka itti geggeeeffamudha. Bakki faayama kun bifti isa burraa, burree kan ta'ee fi wantoota mimmidhagoo ta'aaniin faayamaani kan jiranidha.

Waggoottan darban keessa sababa waraana naannoo kaaba Itoophiyaatti uumamee tureen qaamoleen hedduun hiriira bahaa turaniiru. Isaanis paartii lola kaase kan Tigraay kan mormaa turanidha. Dhumaatiin namaa kan yeroo waraanaa namoota siyaasaaf maal fayyada?

Kutaa laggeenii keessaa yeroo baay'ee kan nama hawwatuu fi namoonni hedduminaan ilaalan fincaa'aadha. Fincaa'aan qaama bishaanii lafa ol ka'aa irraa lafa dhooqatti gadi kufudha. Amantus amanuu baattus Kun anniisaa ni uuma

Isheen kun nama siyaasaa biyya Ameerikaa kan taate Kamaalaa Haaris jedhamti. Waltajjii irra dhaabbattee haasa'aa gochaa jirti. Kamaalaan kolfaa jirti. Duuba isheetiin alaabaa Ameerikaatu fannifamee jira. Kamaalaan waa'ee maalii haasa'aa jirti?

Fakkii keenyan manaa kan dhoqqee irraa hojjetameeti. Keenyan manaa kana irra rirmi biyyeen mana irratti ijaarratee jira. Akkasumallee cina mana kanaan fakkiin kellaa dulloomaa fi biqiltuu baala magariisa qabu mul'achaa jiru.

Naannoo manaa fi baadiyyaa keessatti namoonni yeroo baay'ee biqilaa ciraakkota jedhamuun waamamu dhaabbatu. Biqilaan kunis yeroo buna dhugnuu fi ittoo nyaatamutti dabalamee hojjatama. Ciraakkota fayyadamuun fayyummaa qaamaaf akkasumas hawwannaaf akkam gaariidha.

Kilaboota kubbaa miilaa liigii Awurooppaa keessatti taphattoonni garee lamaa gaafa waliin taphatan isaan tokko garee biraa ni injifatu. Gaafa injifataa deeman qabxiin isaanii dabalaa dabalaa deema. Yaadi kun guutummaatti ni adeemsisa.

Laggeen hedduun baay'ina bishaan qabanii irra darbee; Fincaa'aa isaan uumaniin hawwattummaa isaanii dabaluun madda boqonnaa dhala namaaf ta'u. Biyya laggeen akkasii qabduuf daawwattoota irraa galiin argamu guddina isheef shoora guddaa qaba. Humna Ibsaa irraa argachuuf maalgodhamuu qaba?

Namoonni hundi miira isaanii bifa garaa garaatiin ibsatu. Fakkeenyaaf gammachuu isaanii kolfaan akkasumas iyya guddaadhaan; akkasumas gadda isaanii immoo boo'ichaafi iyyuudhaan baafatu. Miirri kun namoota baay'ee biratti baramaadha. Miirota akkamii namoota irratti argaa ooltu?

Artisti Alii Birraa mootii muuziqaa afaan oromooti jechuu dandeenya. Sababni isaas namni kun sirboota dhibbaan lakaa'aman akkasumas bara afaan oromoo hin heeyyamamnetti afaafan oromoon sirbaa ture. Namni kun aarsaa akkamii kaffalee?

Barsiisaan kun barattoota fuula dura dhaabbachuun barnoota barattoota barsiisaan jira. barattootni immoo walitti galagaluun taa'aanii dhaggeeffachuun Hordofaa jiru. barsiisaan isaanii ammoo haala gaariin barsiisaan jira. akkasumallee barsiisaan uffannaa adii gaa'onii uffachuun barattoota kan barsiistuun hubachiisaa jira.

Naannoo kanatti kan argaa jirru barjaa mana dhiqannaa Hasset jedhuudha. Naannoolee magaalaa gurguddaa ta'aanitti namoonni keessummaa ta'aan iddoo biraa irra gara magaala dhufanii qaama dhiqachuu waan barbaadaniif barjaa akkasii qopheessanii salphaatti akka isaan argan gochuun barbaachisaa dha.

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame tajaajila siree qulqulluu ta'e kennuu jalqabnee jirra kan jedhu of irraa qaba. Barjaan kun halluu akka adii fi cuquliisa of irraa qaba. Faayidaan barjaa maalidha?

Artistiin Hacaaluu Hundeessaa nama sirbi isaa baay'ee beekamaa ta'ee fi qabsaa'aa mirga namoomaa kan dhugaaf dhaabbataa turedha. Namni kun saba oromoof qofa osoo hin taane lammii Itoophiyaa maraaf ture. Hacaaluun umrii waggaa meeqatti boqotee?

Namoonni kunneen, namoota beekamoo biyya Itoophiyaa walitti dhufeenya abbaa warrummaa fi haadha warrummaa qabanii dha. Namoonni kunneen, uffata aadaa uffatanii ijoollee isaanii lama faana mul'atu. Namni taphataa kubbaa miilaa ta'e kun, maqaan isaa eenyu jedhama?

Waajjiraalee mootummaa adda addaa keessa gosti konkolaataa nuti itti fayyadamnu baay'ee bareedaa fi yeroo hedduu duubi isaa banamaa ta'ee fuulduraan nama muraasa qabata. Duubaan kan ba'aa fe'u konkolaataan akkanaa dirqama waajjira keessa jiraachuu qaba.

Suuraa abba manaa fi haati manaa daa'ima isaanii waliin jiraniidha. Maatiin kunneen uffata aadaa saba isaanii uffatanii miidhaganii dhaabbachaa jiru. Daa'immaan ijoollummaatti akkanatti uffata aadaa uffisuun aadaa sabaa dhandhamachiisuun sabboonummaa guddaadha.

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa naannoo oromiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Shimallis Abdiisaa jedhamu yoo ta'u uffata halluu adii fi cuquliisa of keessaa qabu uffatee jira. Shimallis Abdiisaa gaheen hojii isaa maalidha?

Namni kun aartistii beekamaa oromoo maqaan isaa Dr. Alii Birrra jedhamudha. Dr. Alii Birraa nama aartii oromoo keessatti gahee ofii taphachaa turedha. Dr. Alii Birraa amma lubbuudhan hin jiru. Dr. Alii Birraa eessatti dhalate?

Kitaabni kun kitaaba asoosama dheeraa afaan oromootin barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa Marsaa kan jedhamudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Sanyii Beenyaa Nagaasaa nama jedhamudha. kitaabni kun waayee maaliii seenessa?

Mutaan hundee mukaa iddoo gubataa lafaa keessaa biqilee mul'achaa jira. Mukni kun muka ijaarsaaf tajaajilu kan maqaan isaa Baamboo jedhamee beekamuudha. Horteen muka kanaa biyya kanaa naannoo kamitti argamuu danda'a?

Suuraa kopheeti. Kopheen kun danaa kophee aadaa qabaatee yeroo ammayyaa hammas warshaa keessatti oomishamaa jira. Kopheen kun gogaa loonii irraa hojjetama. Namni yeroo kophee kana kaawwatee deemuu baay'een miila isaa ni mul'ata. lakkoofsi kophee kanaa meeqa?

Namoonni baadiyyaa keessa jiraatan hedduun isaanii sa'a isaanii kan elman maashina aannan elmu sana fayyadamuun osoo hin taane, mala aadaa kan ta'e harkaan fayyadamaniitu. Dhugaan jedhaa namoonni akkanaa Kun carraa qabeeyyiidha.

Meeshaalee manaa kan mala aadaan namoonni wantoota naannootti argaman irraa hojjetaniidha. Meeshaaleen kunneen danaalee adda addaan hojjetamanii wal irra tuulamanii jiru. Akkasumallee naannoo meeshaaleen kun jiran mannii keenyan isaa qorqorroo irraa ijaarame jira.

Fakkiin kun kan agarsiisaa jiru mucaan dubaraa tokko shurraaba adii barreeffama ofi irraa qabu uffattee maanguddoota lama gidduu dhaabbachaa jirti. Mucaan dubaraa kun ilkaan baastee seeqaa jirti. Manguddoonni ta'aa jiran maal hojjetu?

Namni kun, meeshaalee qonnaa kan akka : waanjoo, moofara, fi kanneen biroo baatee yeroo gara lafa qonnaa isaatti adeemaa jiru mul'ata. Meeshaaleen kunneen mukaa fi sibiila irraa hojjatamu. Haala fi adeemsi meeshaaleen qonnaa kun ittiin hojjataman maal fakkaata?

Manneen daldalaa abaaboowwan adda addaa gurguran abaaboo kan muka fakkaatan hedduu ni gurguru. Abaaboo akkanaa keessaa tokko kan akka mukaa ol dhaabbatuu fi ababaa dabalatee muka dhugaa fakkaata. Abaaboo kana argiteettaa?

furtuufi haadha furcuu yookaan gaanii isaa asirratti argaa jirra. Furtuun kun nageenya mana keenyaa yookaan balbala keenyaa eeguuf kan nu gargaaru dha. furtuun kun kan inni irraa hojjatamu sibiila irraati.